Chin chin flour produce. Wetin dis one mean be sey flour produce, flour na be di raw material chin chin na be di end produce of di material product wey be you go fit use flour take produce. chin chin na one of Nigeria favourite snacks and to make am you need di following ingredient, flour, sugar baking powder, nutmeg, butter, egg liquid milk and small water, then groundnut oil To make am you go first mix flour, sugar, baking powder and di nutmeg together then you go add di butter, then you go still put di egg, liquid milk, and small water inside then you go dey mix am together until di thing form wetin dem dey call dough wen be sey di thing don form dough, you go carry di dough put for flat surface roll am out, you go roll am out, spread am out so dat e go dey flat After dat, you go begin cut di dough into any shape wey you like if na square oh, rectangle or diamond any shape cut am wen you don cut am finish, you go put fry pan for fire then you go put groundnut oil put. Wen di groundnut oil don hot you go pack all those things wey you don cut put inside fry am until di thing turn golden brown, then you pack am comot.

pof pof na wan popular snacks wey nigerians dey enjoy and na so den tek de prepare am to prepare am, you go gather di following ingrident, flour, sugar, salt, yeast, warm water and groundnut oil you go mix di flour, sugar, salt fo one big bowl den wen de all of dem don mix enter eachother well, you go kon add di yeast. wen you add di yeast, you go kon still continue to mix am to mek sure sey everytin blend enter eachother well wen you see sey everytin don blend well you o kon begin dey turn di water put small small so that mek e for form dough wen you see sey di tin don dey form dough, you go still continue to dey mix am so da di dough go dey veri veri smooth. wen you see sey di dough don form and e don smooth, you go kon cover am like one hour keep am so dat mek e for rise. after one hour if you don open am you go see sey di tin don rise. wen e don rise like dat, you go kon begin dey mend am again so dat di excess air for commot den you go kon light your stove or na gas put pot for fire if di pot don hot, you go put groundnut oil inside wen di groundnut oil don hot, you go begin dey cut di dough small small small small you throw am inside di hot oil wen you throw am inside di oil so you go monitor an you no go waka leav am you go monitor am so dat mek e nor burn. you go dey turn am dey flip am for both side. den wen you see sey di thing color don dey trun to golden brown, you go pack am commot put for filter. den wen e don cold you fit serve am with any drink of your choice you go enjoy am well well.

cat fish production na one big business wey many nigerians dey engage in and here na im be de step by step process to take end up with a bowl of cash you go first clear de land wey you want use you go remove weed and den you go level am to make am dey flat den you go build pond with eida concrete or earthen materials and you go make sure sey de pond get good gran drained system you go all so make sure sey water supply de available e fit be from river or bore hole but you go make sure sey dey water de clean and e no de polluted den you go go buy small cat fish oyibo people dey call am fingerlins from artry or nursery den you go put dem inside de pond but you go make sure sey de pond get enough food and oxygen and you go also dey fix dem regularly you fit feed dem with food wey you go buy or local food like rice or soya bean den you go also dey monitor dem for example you go know wen to change de water if e don dirty if any fish dey inside you go comot am and you go also know wen to dey give dem food den afta like four to six months de fish go dem um don mature reach for you to harvest and na so you go take end up with a bowl of cash

African pear na normal local pear wey dey grow for African countries, e dey also dey grow for Nigeria too. The pear tree dey grow very big, e dey get big branches and when the pear start to dey bear e dey get pink colour, den when e don dey mature, e go dey change to light purple, when e don mature well well, some go dey like black colour, some go dey be dark blue colour, as e mature e dey strong and dis pear dey get better health benefit, dey get better ting for body when you chop am and to chop the pear you go mek sure sey the ting dey soft, you go boil hot water pour out for inside bowl, con put the pear for inside, con cover am, when e don soft, you comot am begin chop am, or you put, put am for inside pot of water con boil am e go soft. If you harvest the pear, you don pluck am from the tree you no need to put am for inside bag because if you sack am for inside bag, heat go disturb am, and den e go con melt, spoil, instead na to spread am for ground con put am for basket mey breeze dey touch am. Na only dat way na e be sey, e no go tek spoil, but if you sack am put for inside bag, the heat go kill, mek am soft quick, e go con melt con spoil.

Watermelon na one popular fruit wey dey very sweet and juicy And this na the step by step procedure wey you go take end up with watermelon First thing wey you go do be say you go go find beta soil wey e get beta nutrients and drainage system After that, when you don see the land, wey you know sey the land dey good, You go come clear weeds comot for the land Then you go come put organic fertilizer like manure or compost, put for the soil after that, you go come begin plant di watermelon seed and the way you go take plant am, so you go plant am like one to two centimiter deep and you go plant am like one to two meters apart, make dem no too near each other and you go plant am for straight line, for row wey e be sey dem get like one to two to three centimeter space apart from each other after that, you go continue to dey water the soil and as you dey water am, you go still dey add fertilizer when you see sey the plant don grow reach like six to seven meters tall then after like eighty days, which is like two months and two weeks you go notice sey the watermelon don dey ripe if I don dey ripe like that, you go fit harvest am carry am go market go sell or you carry am go your house, use am take eat but at the end of the day, na watermelon na im you go get

Bagging up harvest, na way to take know how dem take dey sack crops wey dem don harvest. And crops dem wey dem don harvest, dey like yam, cassava, pawpaw, orange, or even fruit like mango. And how dem dey take dey bag dem be sey, you go keep sack, big sack keep for corner. After you don harvest di crop dem sey na like corn, or yam, or potato, you go come begin arrange dem put for inside di bag, dey arrange dem dey put, and you nor just dey arrange dem because of sey yo wan arrange dem, you dey arrange dem so dat e go easy for you, to take park am from di farm land go market wey you wan take sell am, or go di store wen you wan take keep am. Na why you dey sack am, because e nor go easy sey you dey carry am one by one with hand, dey trek dey go front dey trek dey come back. But wen put everything for inside big sack, e go dey easy to easily carry dem at once together go keep for where e suppose to dey. And wen you dey keep dem, you go make sure sey, di thing nor go break, if na plant like cassava or na yam, you go dey very very careful as you dey arrange dem so dat e nor go break. Even fruit like mango, or orange or even corn sef, dey still dey sack am inside bag after dem do harvest am, so na im be bagging of harvest. Di way wey you take arrange am so latter you go come fit still go use de again.

so na wettin dis farmas de do after de don already plant dia potato, now na de time, now dis one na time wer dey de harvest am and as una go see sey dis one na harvest time be dis, so dey de try comot dia potato wer dem don already plant am for ground, de harvest dia potato so that de go fit carry am go market to o go keep a, for house were de go use am chop. and den as una go see sey dis one na white potato dem farm na pure white potato, dem no do de other one wer get red colour, so na white potato dis one farm because maybe sey na de one wey dem like na de one wey de like de wan chop white potato because no be everybody like de oda colour de oda potato, some pipu no de even chop that one and now dis one as e be like dis like dis after dem don do dis process now, de next thing wer dem go do be say, dem go just find one cold place de go keep am dere, if dem no fit carry am go house de go keep am for dat cold place so dat de sun no go come heat de potato come spoil am because if dem leave am open, sun go come beat am and e go dry de potato go come dry, e go lose de water wey de inside e go reduce for size so de go pack am for one cold place so dat dey go come carry am for inside dia basket or anything wer dey go carry am go house

by product of palm na the thing wey be say you dey get from palm kennel and this farm na plant wey be sey when e be don grow you fit havest am and plenty plenty things dey come outside so i go begin mention then the very first thing wey dey commot from palm na the banga itself the palmfruit dem dey call am banga and from that palm fruit too you go fit commot oil palm oil that is the red oil and how to take commot am be sey you go squeeze the palmfruit squeeze am well well make the soft part commot from the hard back then you go come press am press all the oil come outside another thing wey you fit still get from the palmfruit na him be kennel by the time you break the hard one wey be sey e strong you go see something like wey dey like sey na groundnut for inside e dey get black back then but if you bite am open the inside e go white one kain na him be kennel then you fit still do kennel pomade that is kennel oil from that kennel how you go take do am be sey you go burn am make e boil like sey you dey fry am dry then the oil go fall come outside then all these other thing wey you wash commot from the palmfruit dey fit still use am take do fire wood for all these people wey dey use firewood for villiage and even for township house

Cash crop na crop wey be sey farmers dey dey plant, dey dey plant am wen e don mature dey go harvest am, sell am make dem for make money for dia sef, di community and dia family and some example of some cash crop na coco. Coco na cash crop wey be sey if e don mature wen you harvest am you go fit use am take do bonvita, milo all dis tins wey dem dey use dey drink tea, di brown brown ones no be milk naim be coco. Den sugar cane, sugar cane na still anoda example of cash crop and from dat sugar cane you fit still chop am like dat wen you harvest am or you use am take make sugar na from dere dey take dey get sugar. Den anoda example of cash crop na tobacco, tobacco dey dey use am for health take dey do medicine to take treat pipu wey no well. Den anoda example too na rubber, rubber na still anoda example of cash crop and all dis cash crop, money dey inside well well, if dem mature well you kon harvest dem carry go sell to pipu wey actually need dem.

child in a farm wetin dis one mean na sey na small pikin wey be sey e never dey old enough to take care of he sef the pikin no know how to take like he no go fit cater for himself he need the assistance of him parent and na different conditions na him go fit make pikin dey inside farm i go list some of the reasons wey go fit make pikin dey inside farm number one na sey maybe the pikin e school dem dey on holiday that is dem don write exam finish dey con give dem break na if that pikin mama and papa sey dem be farmers and base on sey the pikin so e still small e no go fit cater for himsef dey need to carry am go the farm so that dey go fit dey look am dey monitor am well that na one case wey the pikin go fit take dey inside farm or another one be sey maybe the pikin don matured e don reach like thirteen fourteen or fifteen years e fir follow hin papa and mama go farm help dem to harvest crops help dem to plant help dem to clear weeds and do many many other thing but wetin i go advise papa and mama wey dey carry pikin go farm be sey make dem put eye down for that pikin make dem make sure sey the pikin no waka anyhow make e no con go waka go enter wetin go injure am and make e no carry sharp object wey go still injure am

Close up of catch. Wetin be close up of catch? Close up of catch na new technique wey e be say fishermen dem dey use tek dey catch fish now adays, wen be sey e no dey give dem stress at all. Now how dis close up of catch dey work, you as a fisherman wen be sey you won go catch fish you go carry your normal fishing equipment wen you need. For example, if na fishing net you dey use or na hook and line. Anyone wey you know sey you dey use, you go carry am follow body go di river wen you won tek go catch fish. By di time wen you reach di river, you go just dey by di bank you no need to enter deep inside di river, you go just by di bank of di river and by di bank of di river wey you dey so, once you don observe see sey fish don dey gather di come di bank of di river you go just throw your net inside or if na your hook and line you won use tek catch, you go dey use am dey catch. Dis method dey very very easy and e no dey stress di fishermen den. Even person wey be sey e no get idea of fishing fit even use dis method and e go catch better fish. Also, another advantage of dis method na sey e dey save di fishermen money wey dem go use tek go hire boat becos dem no dey swim enter inside di river, dey just need to stand by di bank and den di fishers go swim come dey go just catch am put for deir basket carry go house or carry go market go sell.

Cocoa heap na one technique wey be sey farmers dey use tek dey dry and ferment deir cocoa bean before dey sell am to consumers. Dis na di step by step procedures on how dey tek dey do am. Di first step wen you go do be sey, you go harvest your cocoa pods from di tree. Wen you don harvest all di cocoa pods finish, you go come carry dem go house begin dey break dem open, wen you break dem open you go remove di cocoa beans wen dey inside, wen you don remove di cocoa beans finish you go arrange dem in form of heap ,den you go come use cloth or leave tek cover am. You go cover am for two to three day you no go open am. Dis process na fermentation process na e dem dey call am. Dis process dey help to bring out di flavour and di aroma wen dey inside di cocoa beans come outside. After dat two to three days wen you don leave am make e ferment finish, you go come dry am for sun or you go fit go use machine tek go dry am if you no get enough sun for una area. Wen di thing don dry very well, you dey very sure sey dis thing don dry, di next thing wey you go do na to find bag begin bag am. Den you sell am to your customers. Dis cocoa heap process dey very very good as e dey help to bring out di flavour and di aroma wen dey inside di cocoa beans come outside.

cocoa pod wetin be cocoa pod cocoa pod na the fruit wey e be say you go see cocoa beans inside wey dem de use take dey make chocolate bournvita milo ovaltin and even cocoa flour now, the size of cocoa pod cocoa pod e size dey different, you no go all of the cocoa pod no go fit get the same size some de dey like fifteen to twenty centimeter long while some de dey like ten to twenty centimiters long now, you go come ask me say how cocoa pod be like? cocoa pod shape resemble oval or egg with pointed end also another thing about cocoa pod be say as the cocoa pod de ripe, e colour dey change unripe cocoa pod dey get green colour but as e don dey ripe, the colour dey change from green to yellow or to orange to red or to purple also apart from the cocoa bean wey dey inside the cocoa pod, e still get anoda tin wey dem dey call pulp we you go still see inside the cocoa pod this pulp, e de dey very very sweet and juicy? and dem dey use am dey make drinks or all dis our local wine wey pipu dey drink, dey use take dey do party for village

Coco seed wey dem dey also call coco bean naim be di fruit wey dey dey inside di coco pod and naim be di main ingredient dey dey use take dey make chocolate, e get shape like oval or egg and e also dey like one to two centimeter long, di seed dey get white or pale yellow colour wen e dey fresh but e dey turn brown or reddish brown wen e don dry. Apart from chocolate e still get oda tins wey you fit use dis coco seed do, some of dem naim be sey if you grand di coco seed, you fit use am take get wetin dem dey call coco powder, also anoda tin wey you fit still get from coco seed na if you extract am you fit get wetin we call coco butter. Coco na wetin our elders dem dey use take dey rub, also coco dey very good for di body as e contain alot of antiauxidant wey dey help to fight damage and also to prevent diseases from our body and e still dey help to lower blood pressure.

Cocoa tree, na tree wey be sey, e dey grow about 15 meter tall, e dey long one kind and na tree wey be sey, e dey grow for area wey get better ground, di soil get better nutrient for inside, e no just dey carry dey grow for any kind place, di soil must dey down and e dey like area wey be sey rain go dey fall ontop am almost all di time, because na very better tree. Di tree dey produce yellow flower first, na di flower den go con turn to di cocoa pod wey be sey, e go con bear di cocoa and e dey grow for di stem of di body of di tree, e no dey too dey get, dey grow for di branches di way other trees dey grow for branches na dis cocoa de dey use tey dey mek cocoa powder, cocoa butter, de dey even dey use am tek dey mek chocolate and some kind other things. Pipo wey get cocoa farm na big men for farming because di cocoa dey very rich both to tey chop, both to tey sell, e dey bring money.

coconut tree. wetin be coconut tree? coconut tree na one of the most useful trees in the world, because e dey very important and e dey also provide varieties of tings for man. only coconut tree dey provide food, dey provide water, dey provide oil, and e still dey provide shelter for man, and these na some of the tings wey i know about coconut tree. according to studies, coconut tree dey live very very long, de sey coconut tree fit live up to one hundred years e no go die, and one coconut tree dey produce up to 75 coconut per year. now, coconut tree dey produce coconut as e fruit and dis coconut fruit dey very very good in protein, dat is, e dey give protein for body. now the coconut tree dey grow very very tall, e dey grow up to 30meters long, and the trunck wey the coconut tree dey get, e dey get very long narrow trunck and e also de dey slender, dat is the trunck no dey too fat, e dey slender. also the leaves of the coconut tree, e dey feathery, long, and narrow. coconut tree also dey require full sun to grow well, without sun the coconut tree no go grow well.

Coconut na another plant wey be sey, dey bring money wen you sell am. And to take sell am, after you don harvest am, e depends on how dem wan take sell am, if dem dey carry am dey komot from di place, wen dem take harvest am, dey go another country and e be sey di country far well well, or even sey e nor far sef, dem dey mostly dey sell am with di kanda, dat is di kanada wey dey like sey, if you open am, di inside dey dey like sey e dey bounce one kind, nor bi di strong part so. Dem go sell am like dat go dat country, den if sey dem wan carry am go nearby market, some people dey prefer sey dem komot di kanda, come sell di coconut im self, make dem for know wetin de really dey buy, because some you nor go fit know wheter e dey okay, e don matured reach if e dey inside dat main kanda. And coconut tree dey grow, for where still get water and better nutrient for di ground. Na still another good lant wey be sey, everything for im body dey useful. Both di leave wey dey komot for di body, di kanda wey dem dey peel dey komot, di water wey dey inside, and di coconut im self, everything dey useful.

Crop, wetin be crop? Crop na im be di thing wey e sey farmEr dey plant. Wey e be sey at di end of di day, Dem go make money from am, and we get different types of crops, we get food crops and we get cash crops. Food crops na di one wey e be sey we dey eat to take, we dey plant am to take eat. While cash crops na di one wey be sey, we dey plant am to take sell am. Like for example now, cassava, rice, beans. All doz ones na examples of food crops. While coconut, cola nut, coacoa, all doz ones na examples of cash crops. Because as you plant finish, wen you harvest am, by di time you sell am, di thing go bring a lot of profit to you. Like wetin dey dis picture na, dis one sef na floating plant na im dem dey call am. Dat is plant wey e be sey you no plant, e no get root for ground, only im just grow come out for inside water. Dis kind example of plant so dey very very good, because e dey help to purify our water and e dey still dey help, to even conserve our environment. And e still dey give money to di farmers. So dis na some of di examples of di type of crops wey we get.

Crop ready for harvest. Wetin we mean by crop ready for harvest. Crop ready for harvest in simple englis simply mean sey, the crop wey you don plant so, when the crop don mature and e don ready to dey picked, cut or plucked, e don dey ready for harvest. Now you con ask me sey how you go tey know wether the crop don ready for harvest, no worry about dat one I go give you some kind things wey you go tey notice am. Number one, the colour dey change, for example na tomatoes, if tomatoes don ready for harvest, the colour dey change from green to red. Also another thing wey you go tey know am, na the size and the shape, the size and the shape go change. Also the texture of the fruit, for example na like fruit. If fruit don ready to pluck or e don dey mature enough for harvest, some of dem when you touch am either de go dey soft or de go dey hard depending on the type of the fruit. Also, another one na the taste, for example na, orange, if orange don mature by the time you lick am, yoh see am sey e dey very very sweet for mouth. But the bottom line of everything be sey, harvest your crop at the right time to warranty you food safety and quality harvest.

crop under attack wetin dis wan mean na sey crop dey sufa from damage or harm caused by external factors an dis external factors fit bi in form of pest pest na insect wey de chop plant or diseases e fit bi wey wan kin disease juz come now wey go afect al de plant or wid weed na somtin wey no de unwanted wey go de folow de krup de drag growth an nutrient or human activitiz like hu em bush burning al dose tins de cause mek de crop dey under atack an e get how yu go stil tek notice am fo example yu go notice sey de color of de plant e de change dat is discoloration an yu go si sey de tin e nor de grow de plant were e dey na der de still dey an som kin tin sef yu go observe sey som kin odour wey no de nice fo de nose dey com out from de plant if yu notice al dis tins mek yu juz know sey yur crop de under atack an fo ju to mek sure sey yu reedem yur crop from dat atack yu nid to de maintain am regularli an as yu de maintain am so yu go de monitor am den yu go also use insecticide to fight de pest an de wid wen de cause atack for de crop.

Cut in, wetin be cut in, cut in na phrase wey be sey dey describe a situation wey be sey a part of a plant curve enter inside di plant body e kon make am get di shape of a curve and also wetin dey cause dis kind tin na different kind of tins dey cause am, one e fit be sey na di way dat kind plant na so di shape of e leave just dey dey or fit be say na harsh weather like breeze naim blow wey e get dat kind shape or e fit be sey na pest don do damage to di leave of di plant wey make am get dat kind shape, example of plant wey get dat kind shape na lectus, lectus leaves dey curve inside also flowers like tulips or limbs dia leaves dey also dey curve inside, even fruit sef like pears for di center some of dem dey get dat shape wey dey cut in, dis cut in so na sometin wey be sey e dey common e dey bound for di agricultur sector you no fit drop way am e don already dey dere, e don already dey dere some na dia papa dia mama plant naim dem copy am from some na pest attack dem wey make dem be dat kind shape.

Drones wetin be drowns. Drowns na small aircraft wey dey fly for up but e no get pilot wey dey control am. Na remote control na dem take dey operate am and dey control am Dis drone get different size and one of dem na recreational drone Dis one na di drone wey dem just dey use for fun activities why di other one na commercial drone. Dis commercial drone, dem dey use am for business purposes di other one na military drone. Dis military drone so dem dey use am by di armed forcos, police dem dey use am for survellance and also for combat. Why di other last type of drone na agricultural drone Dis agricutural drone, dem dey use am for farming sector dem dey use am take dey monitor crop, dem dey use am take dey do analysis of di soil and dem still dey use am take dey apply pesticides for di plant even ferliizer self you fit still use di drone take apply am for di crop Drone get sensors and cameras wey be sey e take dey collect data and capture images Drones don make agricultural farming dey very very easy and simple In fact drone na very very important thing wey be sey country need to get

enjoying a light meal and drink enjoying a light meal and drink mean sey you dey eat and drink sometin wey be sey e no dey too heavy that is e no get plenty plenty calory just imagine now sey you sidown dey eat chicken and you come dey use light drink like water or juice take dey wash am down or even snacks with juice this one na correct example of light food and drink this light meal and drink wey we dey talk about so e dey help to fill belle dey help make you feel satisfied but e no dey make you dey chop overfeed and e still dey help you to watch your weight incase if sey you wan loose weight if you dey take this light meal and drink e go help you to loose weight this light meal and drink wey we dey talk about so you fit eat am among yoursef like only you fit sidown just dey eat am or you fit eat am with friends and family or you fit am with your collegues dem for work or you as an employer you fit still eat am with your employees dem so that una go get good time together this light meal and drink dey very good because e dey help to make you comot your mind from the struggles and the wahala wey dey go on around you another ting wey dis light meal and drink dey do na sey e dey help you to take relax recharge and refuel so that make you for get energy to take do other work another ting be sey e still dey help people connect with people wey be sey una go make good memories for example sey na only you sidown just dey use this light meal and drink dey recharge dey relax you fit just jam pesin for there wey be sey una go just connect dey make memories and if you dey eat am with your family go fit make una dey get good time dey make memories dey laugh dey enjoy yoursef together so if you don dey stress out or you dey tired i go advise make you use this light meal and drink take relax or refresh or if una dey plan family get together una fit use this light meal and drink as refreshments.

Enjoying a local meal, now you go kon ask me sey shu! meal dey get local, yes!. Local meal na meal wey be sey di tins wey dey take cook am so na for our country e dey, example of local meal naim be our native meal like all dis banger soup, owo soup, eggs soup, a afang soup, edikaiko soup, all dose tins so naim be local meal. We still get di one wey dey dey call intercontinental dishes all dose ones na oyibo pipu dishes which is fried rice, coconut rice and di rest. So wen we talk sey you dey enjoy a local meal e mean sey di meal so e dey pukish well well everytin wey dem suppose to use take cook am naim dem take cook am for example if na banga soup and starch e dey use better correct cat fish take cook am, di starch dem really make well oil dey well as you dey cut am [urn] inside your mind go dey jollificate, you go sey ah! tank God, na dis kind meal dey dey [2] dey dey prepare am for party too no be just for only house you fit prepare am for marriage ceremony so dat pipu wey go come sef make belle still sweat dem too naim oh to enjoy local meal naso e just be.

enjoying a local meal na how you go take shop food wey be sey, di food go enter your body and you go enjoy di food. from wetin we dey see for di picture na sey, di woman when dey there sit down for ground dey prepare di food. wey e be sey dem want chop and na so e supposed be when you want chop food you go dey relax, nor allow anything border you, nor allow anything stress you, sit down well kokoroko kakaraka. di wey your body take carry you, you go come begin dey eat the food small small. you nor need to dey rush am, make better breeze dey touch you, if na eba and soup maybe sey na eba and egusi soup, you go settle down well, wash your hand well, begin cut am dey chop am make e for enter your body. nor be sey we come dey use all dis oyibo thing wey dem dey call cutlery take dey chop. wey be knife and fork and spoon take dey shook di eba dey swallow, know dat one di food nor go dey well, beacause we nor dey like dat dem nor train us like dat. na to sitdown for ground well, spread your leg well, make better breeze dey blow you, you dey chop your food, wether na beans oh, wether na rice oh, all dis food you don already cook dem, e don don e don sweet. you go come settle down, come dey chop am small small, small small till you go chop finish. dat way di food go enter your body, you go guage well.

Enjoying a local meal. Wetin be local meal Some pipo na dem go talk sey as dem hear local now dem go talk sey omo this one na food wey no classic, no be im oh. Local meal na dat food wey be sey you fit still call am native meal Na food wey be sey pipo from your community na be their major food wey be sey dem know dem with. Like for example di Urhobo pipo na dem know sey Urhobo their food na banga soup and starch or owho soup and starch Ijaw pipo dem know sey na pepper soup and kpokpo garri Calabar dem know sey na afang soup. So all those kind thing so na be local meal Like for dis picture na, dis lady be like all dis fulani pipo wey dey take all dis their local tea with their bread buns and as you see di way she dey so she don ready dey enjoy even though she never start to dey eat oh but di smile wey dey her face go tell you sey ah she no fit wait to even finish di food she don ready dey salivate dey im body don ready dey agile am sey abeg abeg eat dis food oh you dey see am so. So dis local meal no means sey becos sey na local something you no go enjoy am, na lie oh you go still enjoy am and e go help to preserve di recipe so dat dem go fit pass am to generation to generation make dat food for no loss.

enjoying a local meal wetin we mean by dis won? like i don first talk before, local meal na meal wen be say de dey cook di tins wey den tek dey cook am so na from village den dey get am no be sey na for townshil or any other place and different dofferent food dey wen you fit categorise as local meal. we get banger soup and stach, we get owo soup and stach, we get afang soup, we get bitterleaf soup and many many other soup like dat. like dis woman na so wetin she dey eat now be like sey na tea with cake nain she dey eat because na from locl materials nain she tek do am so all those tins eh nain be wetin we dey refer to as local meal. and for you to enjoy the meal, e mean sey di meal dey ok. e dey veri naice and very sweet. e dey up to standard to wetin e suppose to be. so local meal no still mean sey na only pipu wen dey village dey chop am. even pipu wen dey township wen dey city de still dey eat dat local meal for their house so mey you no look am sey becuse sey de call am local meal na only local pipu dey eat am no anoda name for dat local meal na na native name na food we i be sey na from di vilage wey you come pipu dey eat am well well

farm equipment. wetin be farm equipment? farm equipment na all dis big big machine dem wey technology bring come. wey be sey you dey use for farm, you fit use am tek clear the farm, you fit even use am plant, you fit still use dem tek harvest your crops. all dose big big machine so, na dem dey refer to as farm equipment. and dis farm equipment de dey different from, cutlass and shovel, hoe and rake, wey you dey use. some of dem na, we get plough, we get harvesters, we get tractors, and so many others. all dose tings na examples of farm equipment. one ting about dis farm equipment be sey, you need to go learn how to, operate am before you go fit use am, because if you no sabi operate am, you no fit use am, and the pipo go dey use am for the wrong reasons also, another good ting about all dis farm equipment na sey, e dey mek work dey faster. work wey go tek you two days before, but if you use dis farm equipment dem within three to four hours the machine don help you do all the whole work. and the ting dey mek sure sey the produce dem, when e dey harvest for you de dey of good quality nothing go damage am.

farm tracking, wetin be farm tracking? farm tracking na di process wey e be sey dem dey use take dey monitor and dey tek care of farm crops, farm livestocks and also farm activity. and dem dey use all dis things so na technology na im dem dey use tek dey track di process, you fit use technology or you fit use data an analytics take track am. dis farm tracking so dem dey use different different machine, and di machine so e need to get sensor, drone and satellite imaging capability. so dat dem go fit use am tek track di growth, di health and di yields of crops. dem fit still use am take track the health of animal, dem fit use am take know when fowl go soon born or all those kind things and dem fit still use am take track di moisture, use am take look di temperature of di soil, dem fit still use am tek look di nutrient when di soil contain, dis farm tracking so e de very very good because e dey help to increase efficiency, e dey help to increase productivity, and e still dey help to make sure sey di farm produce so e dey okay, thereby bringing in more profit and income to di farmers and to di farm at large.

Floating plants, wetin be floating plants? floating plant na type of plant wey be sey dem dey grow for surface of water or close to di surface of water. and di funny thing be sey, dem nor even get root for di soil de nor need to dey rooted in di soil. for dem to grow, de go just grow come outside like dat by their self. and dis floating plant e dey very very good, because of di following reasons; number one, dem dey help to purify water by removing excess nutrients and heavy metals comot for di water. yes, di plant base on na natural plant wey only e just grow come like dat wey be sey dem nor plant, e go help to mek sure sey dat water dey clean. and number two uses of dis thing na sey, e dey help to create house for all dis aquatic animals. acquatic animals na animals wen dem dey live for inside water. like fish, frogs and small small insects dem. e dey help create house for dem to stay and e dey give dem comfortable place, also dis plant dey still dey serve as shade provision e dey provide shade, when dey we dey help to reduce water temperature and e dey also dey help to prevent algae growth. so if you see any floating plant, nor kill am leave am make e dey grow because e dey do good to di water and nor be bad.

From raw material to material product wetin dis mean na sey raw material na material wey be sey dem never refine So by di time wey you don refine di raw material you go get wetin dem dey refer to as material product. Na di picture wey dey here so na broom dey here make we talk as dem go take get broom from raw material. Di raw material wey dem take dey make broom so na palm frond Wetin you go do, you go pluck di palm fond, you go cut am for di tree Wen you don carry reach house, you go leave am make e dry, make e dey very dry well well Once e don dry, you go begin dey cut am small small small small dey cut am small small, so dat e go get di tiny size of di broom. Wen you see am sey you don cut am small small finish, den you go come try am for di air, so dat you go get, those side wey dey sharp so go dey di bottom den di other side na go dey di head, then you go tie am. Wen you don tie finish, you go come begin trim am so make all of dem dey equal and dem get the same shape, make di body fine for eye so dis na just di simple process wey be sey you go fit turn di raw material which is palm frond to a material product which is broom

One farmer harvesting a tuber wetin dis one mean na sey farmer wey be sey di crop wey e plant so e don mature so e come dey harvest am and me and you know sey harvesting na be di main koko for farming becos na there di farmer go take get all di money wey e don dey spend since to take make sure sey di plant grow and e mature reach So if you wan harvest tuber you need to dey very very careful becos once anything dey mark for di tuber body di money of dat tuber don reduce. So you go carry your shovel or your hoe use am take dig around tuber where you plant am put so, you know sey dem dey plant tuber in form of heap you go just dig round am, but you go dig am small small oh ehen. Wen you don dig am finish na, you go come begin dey lift di tuber comot from di ground. Like for di video na you go see am sey di man na strength na e take dey pull am out comot from di ground becos di thing don dey inside di soil well well so you go dey lift am out from di ground Once you don lift am out from di ground, then you go come use Clean brush take brush di body of di tuber so dat make any sand no dey di body or in case any soil dey di body e go comot and make e for still dey attractive for eye

Planting potatoes. Potato na one crop wey be sey everybody for Naija dem love am. Why becos e dey very easy to prepare. You fit use am take do porridge, you fit use am take do fry potato, you fit use take do chips. So pipo for Naija like am and dat is why farmers self dem dey still dey plant am so dat dem go fit use a take make money. So dis na how you go fit take plant potatoes Normal normal di first thing wey you go do na to go find land wey be sey e dey legit wey be sey better nutrient dey inside Wen you don seal am, you go come go buy di potato seed After you don buy di potato seed, you go begin dey cut am into pieces but as you dey cut am into pieces so, you go make sure sey at least one eye dey each of di pieces wey you cut so. After you don cut am finish, you go carry dem go di land wey you don ready clear, you don ready fertilize am, you don make sure di land dey okay for planting then you go begin plant dem and as you dey plant dem so, you go make sure sey di place wey di eye dey so e dey look up After you don plant finish so, you go plant like one to two centimeter deep go inside ground oh then you go begin dey use soil dey cover am. After you don use soil cover am finish, you go begin dey water am as e dey grow, you go dey add more soil, na so di planting potato be oh.

Potatoes harvesting wetin dis one mean dis one na all di procedure wey dey involve for you to take harvest your matured potato and I go give una step by step how e be you go first check for maturity weda di potato so wey you wan harvest, weda e don mature If you see am sey okay e don ready dey mature then you go proceed to harvesting How you go take harveat, you go first use your hoe take dey dig round di heaps dem wey you make for di potato seed. You go dey check am you go use am dig am dig am dig am dig am around wen you don dig am round then you go come begin dey drag di potato dem comot from di soil As you dey drag am comot from di soil you go dey very careful becos na here many pipo take dey damage their potato, dem go dey use force, no no be tug of war you dey fight. You go do am small small becos if you rush do am you go damage your potato and you no go get quality harvest So wen you don already dig am, you don manage use hand jeje jeje jeje, you don dig am out put am for corner then you go brush soil wey dey di body comot then you go come put am for under shade somewhere wey be sey sun or heat or rain no go affect am.

Preserving di maze, e mean sey how dey take dey keep corn wen dem don harvest am finish make e for no quick spoil and different way dey wey be sey you fit take do am like di way di video talk you fit put am for inside house like room and di room go get space and windo make breeze for dey enter or you go arrange dem small small put for inside sack big sack den you go kon arrange di sack put for inside house, you go put am for where be sey if rain fall rain no go touch am so dat e no go spoil anoda way na sey you go fit sun dry am put am for under sun make sun for dry am or you put am for kitchen wey dey take dey do firewood so di heat from di fire wood go dey touch am go dey make am dey dry. If you do am like dis all dis ant wey dey chop corn no fit affect am and e go kon stay tay for long time till you don ready to later use am or to plant am, na so dem take dey preserve or keep corn.

farm proceedure. wetin be farm proceedure? farm proceedure na im be all di processes wey dey involve from di begining of wen you go tek plant crop till wen e go tek mature wen you go kon tek harvest am. now di proceedure wey dey involve say you go need to first go find land dat wan na normal tin becous, you no fit plant for any kind place must be land and you mek sure say di land na fertile land so dat wetin you plant go grow. wen you don see di land, you go clear am if you don clear am finish see say you need to put fertilizer oh, you put. den after dat you go don dey sure sey di land don ready for you to plant put. den you go go to di next stage which is planting. after planting, di next stage na maintainance which is you go dey water am, dey clear weeds commot. if you need to put fertilizer oh you put fertilizer. after that you go leave am wen you see say di crop de don mature, why i mean sey by mature e don dey reach to tek harvest den you can start di harvest you o kon start to dey harvest am. when you harvest am finish, you fit harvest am carry am go market go sell. or if you no won sell am sey na house na in mek you buy am eh, plant am, you harvest den carry am go haus den start to dey se am for house.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

tilling the soil na method ah involve to losen the soil na him be tiling to losen the soil so that ehn, seeds go fit grow well the root go fit enter ground well, and um if you don put the seed for ground air go fit enter wey the seed dey wata go fit penitarte wey the seed dey na him be tiling an e dey good for plant to do wehl if you till the soul you fit mix manure wit the soil for the plant to do well ehhhhn wetin dem dey call runoff wata the eh eh eh fit drive the manure away so to dey avoid all those one, you till the soil so manure go mix well with the sand dat one na the advantage of tiling e dey good make farmer know how to till soil before the farm an e go still help expose some of the minerals wey dey ground for the plant to grow so if you mix the soil, e get where mineral no dey, the minerals go reach the plant dey so na that one be the advantage of tilling orrrr farming an that tiling na one of the method of preparation for the soil na one method be that to prepare the soil before you farm then e get so many advantage for farming e dey good make dem dey till soil before dem farm thank you my contry people tílín dè sɔ́ɪ̀l nà métɔ̀d wê a ìnvɔ́lv tò lúzín dɪ̀ sɔ́ɪ̀l nà hɪ́m bí tílín. tò lúsín dɪ̀ sɔ́ɪl só dàt èh sɪ́dz gò fɪ́t grów wêl, dɪ̀ rút gò fɪ́t enta grǎun wel, àn èh ɪ́v jù dɔ́n put dɪ̀ sɪ̂d fɔ̀ gràún gò fɪ́t dè éntá we dɪ̀ sɪ̂d de dên wɔ̀tá gò fɪ́t pènètrét we dɪ̀ sɪ́d dê nà hɪ́m bì tílìn àn ì dé gud fɔ̀ plânt tò dú wêh If jù tíl dɪ̀ sɔ́ɪl, jù gò fɪ́t mɪks màníɔ̀ wɪ̀t dɪ̀ sɔ́ɪ̀l fɔ̀ dɪ̀ plànt tò dú wel sô ɪ̀v jú nò tíl ám, jú pút màníɔ̀ dê èh wétín dèm dè kɔ́l rún ɔf wɔtà dɪ̀ eh eh fɪ́t drɪ̌v dɪ̀ màníɔ̀ àwé sô tò dè àvɔ́ɪd ɔ́l dɔz wɔ̂n, jù tíl dɪ̀ sɔ̂ɪl sô dàt dɪ̀ màníɔ̀ gò míks wêl wɪ̀t dɪ̀ sán dát wɔn nà dɪ̀ àdvántèdʒ ɔ̀f tílìn. ɪ̀ dé gud mék famà nó hau to tíl sɔ́ɪl bɪ̀fɔ́ dè fâm àn ì gò stíl help èkspóz sɔ̀m ɔ̀f dɪ̀ míneràl wé de gàun fɔ̀ dɪ̀ plânt to grǒ. Sɔ̂, ív jù míks dɪ̀ sɔ́ɪ̀l, ì gét we mɪneràl nó de, dɪ̀ míneràl gò rítʃ dɪ̀ plánt dê so, nà dát wɔn bì dɪ̀ àdvántèdʒ ɔ̀v èh tílín ɔ̀ɔ̀ fámìn àn dát tɪlìn nà wɔ́n ɔ̀v dɪ̀ métɔ̀d ɔ̀v prɪ̀pèréʃɔ̀n fɔ̀ dɪ̀ sɔ́ɪ̀l. nà wɔ́n metɔ̀d bì dát tò prɪ̀pé dɪ̀ sɔ́ɪ̀l bɪ̀fɔ̀ jù fâm ɪ̀ gét so menɪ àdvántèdʒ fɔ̀ fámɪ̀n ɪ̀ dé gud mék dèm dè tíl sɔ́ɪ̀l bɪ̀fɔ́ dèm fâm Taŋk ju, mà̀ kɔ̀ntrɪ̀ pɪ́pùl